Loori karili n nyɛ sarati gamo maa luɣa nyɛla zaɣ dozim ka bi pili loori maa tanti ka ʒi niɛma ka zuɣu kaa mii nyɛ zaɣ piɛlli ka linjima nim kana ni bi zo bi kuŋa yino maa yɛla liiga ʒiɛ ka pili zipili dozim ka yi

Tiŋ duya ha gɔmnanti n zaya ŋɔ n diri fiila tiri o ya bilchin nima ka zipili ʒiɛhi ŋɔ ni liiga piɛla n ku yam luɣuli kam.

Paɣaba mini dabba n ʒiya ka yino lee ʒɛ bi tooni wuhuriba ka bi mali zabiri konkoba ni liiga konkoba ka mashina do bi tooni ni nuchɛ bansi ka luɣuluɣu ʒɛ

Doo ni o bihi n ʒiya bi ʒila teebuli gbuni teebuli maa nyɛla zaɣ dozim ka doo maa kpa ninkpara ka bia maa yɛ sitira zaɣ piɛla bia maa zabiri gamya ka tihi bɛ bi nyaangi ha takori sabinli biɛni asiba koko ka bi yɛn nyu ka paanu biɛ dinni diriti ni kaapu nima ka koma zaa ʒɛya

Daa ni n bɔŋo ka paɣaba mini dabba ʒiya ka bin wala bɛni ka piɛri bɛni.